Akatale kali ghano ghaligho abaami babiri abali mu nkota edh'amatooke omusana guli kwaka oghundhi availe enkofira ole oghundhi ali ghale ali kutunda bino ebibala byebalya.

Omwalo guli wano. Waliwo kino ekisitula ebintu okuva ku meeri dino emba, emeeri eri wano emba. Amaato gali wano aye nga gonagona ga blue. Enanda eri kuboneka nga yonayona ndaavu, ya blue

Banho bateire obubwika ku nhindo okweghala okufunha endwaire edho edhibita mumpegho nga bali kwelinda obutafuna ndwaire edho.

Abaana bava maadhi. Abaana bano betiise ebidomolo ku mutwe. Ebidomolo bya kyenvu. Balikugya ghaka. Ababiri bakulu bayembeiremu ghabawo akato akalimu ghagati agho neinhuma....

Abaana bava maadhi nga kuliku alikusiringisa egaali akulembeiremu. Alina olugoye lwa bululu ghansi kwabaku omughala aveire ebulaghuzi nhaveire ekilindha nga kya kisitaka betwise ebidhomolo bya yeelo.